Nkurɔfo bi robɔ long tennis, wɔafa afadze a wɔdze dzi dɛm agor yi. Bea a wori woridzi agor yi, wosiesie hɔ kamakama.

Nsu no hu akɔ atwee wɔta tanka kɛse bi abesi hɔ aa ɔɔbɛma ɛwɔn aa wɔwɔ bea no nsu. Ɛwɔn aa wɔwɔ bea hɔ no nyinara w'ayiyi wɔn bokiti na pans aa wɔde sesaw nsu. Ibi mo wɔɔ huhur wɔn roba mu, ibi mo so waasew lain wɔ rekwɛn dɛɛ obe dur wɔn do na w'asaw nsu nibi.

Aketeesia a osii amamber akansi na odzi nkunyim. Ahoma a ɔkyerɛ akansi a ɔsii bɔ no mu. Ne nkunyimdzi abotsir so ne tsir do. Ɔama ne nsa do a orikyiakyia. Nyimpa a odzii agor no mu kyeame gyina n'ekyir, na ɔrekasa wɔ akasamu.

Ebusua bi atow pon a woridzidzi. Pon no do no, edziban pii wɔ hɔ. Egya ebue n’ano, ne ba dze ɔatsen ne nsa a ɔdze edziban rehyɛ n’anomu.

Ewuraba bi wɔ ndzɛmba a ɔrotɔn ho, bi yɛ atɔsodze, yi so yɛ fruit. Fruit no bi yɛ aborɔbɛ, zukyi na ekutu na pear. Ndzɛmba no bi wɔ kɛntsɛn mu a ɔyɛ blue. Kɛntsɛn no bi so yɛ yellow.

Maame bi robɔ ne ba ne tsir. Maame no tsena agua do. Ne bano kosow hɔ. Maame no dze afe ahyɛ abofra no tsir mu. Maame no ankasa waabɔ ne tsir. Hɔn ekyir no, dan wɔ hɔ.

Ekurom a nnipa pii ɔnam hɔ wɔɔkɔ na ɔreba. Ne baabi no, ɔyɛ ɛhyɛn gyinabea. Ahyɛn a ɛwɔ hɔ nom, hɔn ahyɛnsode yɛ akokɔ no sradeɛ. Ɛdan aboronsan tenten nso wɔ hɔ nom.

Hyɛn akwanhyia a asi. Hyɛn no kor yɛ tuntum, kor nso yɛ fufuw. Bambɔfoɔ ebaasa, wɔgyina enyim a woridzi nkitaho fa haw yi ho. Wɔn ekyir no, ndua atenten wɔ hɔ. Nyipa kor nso gyina hɔ.

Bea wɔpaapaa mbobaa nyimpa ebiasa wɔ hɔnom, kor kitsa hammer a ɔdze repaapaa mbobaa no, kor so ama bobaa do a cdze robɔ famu, kor so wɔ n’ekyir a oridzi no dwuma.

Nkorɔfo pii wɔ nsu mu a woridzi agor mbesiafo na mbenyinfo, Mboframba na mpenyin. Hɔn ekyir no, ɛdan a ɔyɛ akokɔsradze wɔ hɔ. Nnua sisi hɔ, na wɔabobɔ dan nkakramba nso wɔ nkyɛn.

Banku na nkuruma forɔeɛ. Nkuruma forɔeɛ, kɔtɔ wom. Wele wom, ɛnna nnam nsuomnam nso wom. Wɔapaepae no akuakuw wɔ mu. Ngo na wɔde fra nkurama forɔeɛ no.

Ebia a wesisi dan na w'apeinti no foforo. Ndua sisi hɔ, nsinsan wɔ hɔ a wadɔn nsisan no ho kamakama. Nsu kakraa so da hɔ a wama ebia no ayɛ fɛ. Ebia yi sɛ sukuu pɔn a wɔfrɛ no Univɛsiti ɔf Ghana.

Nkorɔfo bi tsena beebi a mbɔframba wɔwɔ mu. Woetsitsi edziban a ɔyɛ mo na beans wɔdze egu rɔba prɛɛtse mu na wɔrekyɛ wɔdze ma hɔ. edziban no, atser hyehyɛ mu.

Banyimba bi so kɛntsɛn a ndzɛmba wɔ mu, ɔdze ne nsa kor dze esuo kɛntsɛn no mu, ɔdze kor so ɔdze rutwuw taae. Bea cnam no, ɔyɛ bea a wodzi gua wɔ hɔ. Amamfo ahyehyɛ ndzɛmba a wɔrotɔn, nkorɔfo nam hɔ a wɔrokɔ na wɔreba.

Maame gyina po ano, nam wɔ ne nsa ebien mu, n’ekyir no hɛmba si nsu do wɔ hɔ. Ɔhyɛ T-shirt a ɔyɛ colours asorɔtow, tam si no mu, ɔabɔ duukuu. N’ekyir bio no, ihu dɛ ndua na koko kakra wɔ hɔ.

Akataasia bi ko dadzepɔnkɔ do, n’afadze yɛ sor tuntum na ase no yɛ tam a wɔdze apam skɛɛte. Bea ogyina no yɛ beebi a wodzi gua, nyimpa pii nam hɔ wɔrokɔ wɔreba. Binom so ndzɛmba, bi so kotoku rokɔ.

Aborɔfo mbasiafo anan, wɔtsena bea a hɔ yɛ win. Na tomatese kɛntsɛn ebien si hɔn enyim. Kɛntsɛn no yɛ ahabanmon colour. Worisiesie tomatese no na wɔakɛyam.

Agufomma bi a wɔresau. Benyin gyina fom nna besia ogyina nenim a ɔresau. Besia no, waasɔ netrim. Wɔn afadi yɛ tuntum na fufuo nna kɔkɔɔ nna akukɔsradi. Agufomma nkɛi no, wogyina ekyi a wɔɔhwɛ wɔn.

Bea a adan sisi hɔ: adan no, bi yɛ aborɔsan, bi so efitsia. Hɛn bɛyɛ anan bi nam kwan do wɔ hɔ, nyimpa nkorkor bi so nam kwan do wɔ hɔ. Hɔ no, ndua kakra sisi hɔ.

Maame bi wɔ ne bia a w'ɔtɔn ne nneɛma ɛhɔnom, w'ayɛ aat nneɛma a wahyehyɛ no bebree. Ebi wɔ hɔ a w'ɔde ahwene ɛna wɔde asina ɛna wɔde ayɛ ebi nso yɛ dade. maame no ɔkoto fɔm.

Siniyibea a nkurɔfoɔ pii wɔakɔ hɔ na wɔrehwɛ sini. Wɔtenatena hɔ a ɔyɛ ahomeka. Wɔn ekyir no, nnua a nnua pii wɔ hɔ, na ban a ɔwɔ hɔnom no wɔahyehyɛ no kama.

Abusuakuw bi woetwa kanko wɔ kyɛnse ho a woridzidzi fi mu. Nyimpa ebie hɔn nsa da kyɛnse no mu, nkaafo no so dze edziban no bi rehyɛ hɔn ano.

Kurom a hyɛn wɔ traffic mu na nyimpa pii wɔ hɔ, wɔrokɔ, wɔreba. Adan atsentsen si hɔ a amanfoɔ wɔdze dzi hɔn dwuma.

Ɛnkorɔfokuw bi a wɔdze ɛtam wɔdze esi wɔm asen, na ebinom ahwendze hyɛ wɔn kɔn, ɔkyerɛ baabi a wofi. Ɛkor kita abae bi wɔ nensam na biribi so si netsir do.

Ɛyere na ekunu nna wɔne ba, wɔtina bronya edua ase wɔ wɔne dem. Bronya dua no, wahyihyɛ do fain. Abɔfraba no, rehwɛ akyɛdi a wɔde ama no. Netɔi da nenkyɛn nna krataa ɔkyikyiri akyɛde no so wɔ nenkyɛn.

Ibi retɔn ntar a ɔyɛ fose. Ibi gyina hɔ a ɔrepɛ bi atɔ. Ne nkyɛn no ibi nso ahyehyɛ fose ntar no bi wɔ hɔ.

Ɔmanpanin dada John Dramani Mahama. Ɔtena tractor bi a ɔyɛ kɔkɔɔ do na ɔritwiw. Ne bambɔni ten n'ekyir. Ebi nso tena ne nkyɛn. Tractor no eyi ɛ bokiti a ɔwɔ akyir no, nnipa gum a tractor no ɔretwe hɔn. Beaeɛ a wɔnam no ɔyɛ mfuo mu.

Buronyim benyin bi a n'abɔdwesɛ ɔyɛ fufuw. Wɔdze akasamu beberee wɔdze esi n'enyim ma ɔbɛyɛ a ɔbɛfa asɛm a ɔreka no ɔdze akɔ kan. Binom nso wogyina n'ekyir. Hɔn nyinaa wɔretsei ma ɔrokɔ .

Ɛbea a ɔɔtɔn ade ebi ahyehyɛ ne nneɛma a ɔtena akyiri na ɔretɔn ebi mo so gyina baabi a kyiniyɛ wɔ na wɔrehwɛ ade a wɔretɔn wɔ hɔ ebinom so ɔredi nkita ho wɔ hɔ.

Tomatese efuw bi a tomatese no wɔasow naaso ɔmmbere, ndua sisi tomatese no ho ma ɔbɛyɛ a ɔnntɔ famu. Edwumayɛfo ebien wɔ efuw no mu, tractor bi a water tank da ekyir so wɔ efuw no mu.

Papa panin bi a ne tsirnwi wayɛ fufuw, na wagya abɔdwesɛ fufuw. Ɔhyɛ ahwehwɛniwa, na ɔhyɛ atar fufuɔ wɔ sor. Oritwitwa tam ɔdze apam atr. N'ekyir no, mbenyimfo ebaasa tena hɔ a wɔrepan adze, na ntar a wɔapam no nso sensɛn hɔ.

Ahɔhow tenabea. Ngua abien si hɔ. Ɛkoro yɛ griin, ɛnam ne ho'n mfonyin akɛse akɛse anan bobɔ hɔ. Kane a ɔbɔ hɔ no ɛyɛ fɛ ara yie.

Mbenyimfo ebien, kor tsena pon ho, kor nso gyina hɔ. Wɔhyɛ ahwehwɛnyiwa. Ma ɔtsena hɔ no, pon wɔ n'enyim a nyeɛma sisi do. Kor yɛ afir wɔdze sosɔw dadze.

Ɛhyɛn kɛse fufuo bi si bea ɛhɔ yɛ koon. Ɛhyɛn no wɔyɛ ɛhyɛn a wɔdze fetew kɔnkret na wɔdze si ɛdan. Bea a wɔgyina no ɛmobaɛ kakra wɔhɔ na ewura kakraa bi wɔ nkyɛn baabi.

Nnipakuw bi wɔn dɔfo afim na wɔrekɔpɛ no korabea. Bea a wɔnam no, ɔyɛ asɔrdan ho. Nnympa wɔn nyinaa wɔayɛ bosaa.

Maame bi nna ne mma basia mma baasa wɔde ntam koro wɔde apam ntare wɔahyɛ mmofra mma no w'asosɔ wɔn nsa wogyina strit na kaas fi wɔn akyi reba.

Mmesiafo ebien a wɔtsena hɔn paa do. Kor rowɔ fufuw, kor nso reka fufu no. paa do hɔ no, mmoa nenam hɔ. Wɔn dan ɔyɛ ahaban mono.

Mmarima bi de dadepɔnkɔ resi akan wahyɛ wɔn ataade a ebi yɛ bluu na ebi yɛ akokɔsrade wɔn nyinaa ahyɛ no akyire.

Nnipakuw bi a dodow no ara wofura tam fufuw. Ebien bi wɔ mu a, hɔn afadze yɛ tuntum. Wɔn nyinaa hɔn enyiwa kyerɛ faakor. Ebien wɔdze kyim wɔdze esi hɔn do. Hɔn ekyir no, dan tuntum fɛfɛɛfɛ bi wɔ hɔ.

Wɔreda tractors bi a wɔde yɛ efuo mu edwuma edzi. Wɔdze esi hɔ a amanfo wɔnam ho na wɔrekyerɛ hɔn dwumedzi a tractor no otum odzi. Ebi yɛ ahaban mono, ebi nso yɛ akokɔ ne sradze, na kaa fufuo na kɔkɔɔ bi wɔ hɔn ekyir.

Kurom a wɔahyehyɛ ndzɛmba na wɔrotɔn, amanfo wɔ kurom yie, bi rokɔ, bi reba, adan atsentsen wɔ hɔ, bi yɛ stores, bi yɛ offices a nkorɔfo woridzi hɔn dwuma wɔ hɔ.

Nnipakuw bi a wɔahyɛ ntar fufuw. Ebi dze tɔɔban abɔ hɔn tsir. Ibi nso hyɛ nkramofoɔ hɔn kyɛw. Ebinom nso nhyɛ hwee. Ibi kosow hɔ, nkaefo no wɔgyinagyina hɔ.

Maame bi reka banku wɔ mbukyia do. Bea a ɔtse no, gutter da hɔ. Pon si nkyɛn, mboframba ebiasa bi so gyina hɔ a wɔrohwɛ no.

Ɔpanyin bi ahyehyɛ ntaaboo wɔ afiri bi so na afurupɔnkɔ wɔ afiri n'anim a ɔtwe ntaaboo no ɔpanyin nankasa ahuruw atena ntaaboo no so beae a wɔwɔ no kaa foforo bi a kɔkɔɔ san mu retwa mu wɔ hɔ.

Mbenyifo bi akɔ ahayɔ a wokum aboa, Wokita aboa a wɔawu a mbogya repram no. Wɔdze rekyerɛ. Mbenyinfo kita hɔn adur a wɔdze di dɛm dwuma.

Besia bi hyɛ atar tuntum. Na okita afraba wɔ ne nsam. Mbenyimfo abien ka ne ho. Mbenyimfo no, kor Burony. Kor yɛ bibinyi. Bibinyi mo tena agua do. Besia bi hyɛ atar tuntum.

Papa bi na ne yer na ne mma ebien. Wɔtena afiritetafo do a wɔrekɔ. Papa no na oritwiw efir tetafo no. ɔhyɛ kyɛw a ɔbɔ ne ho ban. Nkaefo no, wɔnhyɛ bi. Hɛn a ne su ɔyɛ kɔkɔɔ nam hɔn nkyɛn, na wɔn ekyir no dan bi si hɔ a nnipa nam hɔ.

Nnipakuw bi a wɔahyɛ atar a ɔyɛ kɔkɔɔ, na wɔdze tam kɔkɔɔ wɔdze abɔ hɔn tsir. Hɔn mu no, ɔkoro hyɛ batakari a ɔyɛ tuntum, na ɔno ne kyɛ no ɔyɛ tuntum. Ahwendze a ɔyɛ fufuo da ne nsa. Nwura a ɔyɛ ahaban mono da ne kɔn mu. Ɔsɛ ɔhen.

Mmesiaba aa wɔahyɛ ntare atenten ɔyɛ ntare aa ɔyɛ fahyinabol. Na wo tutu wɔ tai tai wɔdze atwam. Ibi mo gyina nkyɛn aa wɔre hwɛ wɔn. Ɛdan so wɔn akyir na idua so wɔ wɔn akyir.

Mbenyimfo bi a wɔahyɛ wɔn adwuma atar. Na wɔahyɛ kyɛw fufuw a ɔbɔ wɔn ho ban. Wɔgyina hɔ wɔredzi nkitaho. Wɔn nnyipa kor wɔ hɔn akyir. Bea a wɔwɔ no, dan si hɔn akyir.

Maame bi te efiri titafo do, w'akyikyir enyɛma ɔde asi efiri n'akyir. Maame fofor so gyina efiri titafo yi n'akyir aa waasɔ enyɛma aa wɔakyikyir ne mo. Kaar bi n'anyim titɛw hɔ, maame ne nkyɛn adan sisi hɔ ma ibinom wɔ hɔ aa wodze wɔn adwuma wɔ hɔ.

Efir titafo bɛyɛ esia gyina beebi, efiri ndakamba sisi akyir aa wɔdze fa nyɛma wɔde kɛ ma ne iwura nom. Ebea w'agyina hɔ no, wa duadua ndua fɛɛfɛɛfɛw wɔhɔ. Na ɛdan so wɔ wɔn akyir.

Dɔm bi gyina bea bi a nsensan wɔ hɔ, wɔrehwɛ obi a ɔreyɛ acrobatics, ma ɔreyɛ acrobatics no, n’afade yɛ kɔkɔɔ, akokɔsradeɛ, ahabanmon na nsroma a ɔɛ tuntum wɔ akokɔsradeɛ ne mu.

Agofomma a wɔresaw. Wɔn afadze yɛ kɔkɔɔ, akokɔnesradze, ahabamon, na nsroma tuntum a osi akokɔ ne sradze no mu. Ibi mo gyina akyir a wɔrehwɛ asaw a wɔresaw.

Nnipakuw bi wɔ dan bi mu a wɔreyɛ nhyiamu. Wɔn nyinaa wɔgyina hɔ. Bea a wɔwɔ no, pon ebien wɔ hɔ. Kor yɛ kanko, kor nso yɛ square.

Nkataasiba a wɔahyɛ ntar styles a wɔaba do, na kor dzi hɔn enyim a ɔaka ne nsa abɔ mu na serew wɔ n’enyim na ɔnye hɔn a wɔrehwɛ hɔn no ridzi nkitaho.

Us mampanyin dadaw a wɔfrɛ no Donald Trump, woehyia dɔmkuw bi a ɔnye hɔn ridzi nkitaho. Hɔn a wɔwɔ no, bi hyɛ kɔkɔɔ, bi hyɛ fufuw, hɔn ɔman no mu frankaa n’ahyɛnsewdze tetar hɔ.

Maame bi a ɔntse apɔw na wakɔ ayaresabea. Dotor tse n'enyim a ɔne no ridzi nkitaho. Maame no kita ne bag. Doctor no nso wama ne nsa do ɔrebisa no nsɛm.

Mbasiafo bi ahyɛ ntar atsentsen atsentsen a wɔreyɛ fashion show, wɔredandan hɔnho wɔ ntar no mu, carpet saw hɔn enyim, ntar no ɔyɛ fɛ yie, hɔn nsa sisi hɔn sisi.

Bea yi yɛ yɛ bea a wɔyɛ art exhibition. Benyin bi ɔagye ne coat tuntum, na ɔhyɛ ne kyikyi. Ne tsir ho kwabokwabo. Ɔrehwɛ art work ɔwɔ hɔ.

Mpaninfo ebien ɛkoro koso hɔ a ɔde ne adwuma mu mfiri ɔde reyɛ adwuma ɛkoro nso tena hɔ waabobɔw ne nsa ɔso kyɛ na ɔrehwɛ adwuma a ɔreyɛ.

Ahɔhoɔ tenabea a woehyiahyia hɔ. Kapɛte sɛw hɔ. Table si do. Ngua wɔ hɔ. Wɔabɔ ntaabo adze a TV si do. Ntaaboo yi bi nso wɔ sor a wɔdze nnyama bi esi do wɔdze esiesie dan no mu hɔ. Ban no ho no, mfonin bɔ hɔ, ɛnna pon nso wɔ hɔ a nhwiren wɔ do.

Apaafo wɔ bea a wɔresi dan. Wɔso pan a wɔafetew cement wom. Wɔdze refor ndua atwer wɔdze akɔ sor, wɔdze akɛyɛ edwuma.

Ewuraba bi tse chariot do a pɔnkɔ na ɔwɔ enyim a ɔretwe chariot no. Chariot yi nam dan bi n’enyim. Pɔnkɔ no a ɔretwe no, ɔyɛ brown.

Nnipa nnum bi wɔ ahɔhotenabea a wɔwɔ dan bi mu. Ebaasa tena agua do. Kor gyina hɔ, kor nso tena carpet do wɔ fam. Pon a ɔsi hɔnom no candles esɔn si do. Ebaasa yɛ kɔɔkɔɔ. Ebaasa yɛ aban mono, na kor yɛ tuntum. Ɔno n'ekyir no, biribi fofor nso si pon no do.

Apaafo wɔ bea a worisi dan, efir si hɔ a wɔdze refetsew concrete, bi kita sɔfi a ɔdze resesaw anhwea, nkaafo no, woridzi dwuma a wɔdze ahyɛ hɔn nsa.

Mbanyinfo ebien bi wɔ ɛdan bi mu aa wɔresua adze. Ɛkor kiibɔd da n'anyim, na ɛban aa ɔwɔ hɔɔmo no mfonyin pii bobɔ ho. TV wɔ hɔ aa wɔrehwɛ biibi wɔ do.

Nkorɔfokuw bi a wɔnam bea bi a ɔyɛ dɛ sar do bi tse efupɔnkɔ do, ebi tse pɔnkɔ ankasa ankasa do, nkaafo no so wɔnam famu. Ndzɛmba a wɔdze rokɔ no bi so si mbowa no bi hɔn ekyir.

Obi tsena pon ho a oridzi ne dwuma. Laptop si pon no do. Krataa da do a ɔrekyerɛw. Ne phone nso da do. Books .

Adwumayɛfo bi a w'afa wɔn adwuma afiadze wɔhyɛ ɛkyɛ a wɔbɔ wɔntiri ho ban wɔyɛ adwuma wɔ keteke kwan do wɔdze ntaabo, dadze nna anua wɔdze gu keteke kwan no do.

Nkurɔfoɔ anan bi wɔ bea a wɔma kaseɛbɔ. Ebien kita akasamu. Ebaasa wɔdze adze ahyehyɛ hɔn asowa.

Edwumayɛfo bi afa hɔn edwuma mu afadze. Wɔhyɛ ɛkyɛ a ɔbɔ hɔn no ban. Wɔgyina keteke wan ho a wɔreyɛ kwan no yie. Binom kita ndadze wɔ hɔn nsam. Afir bi hɔnom a wɔdze reyɛ adwuma no.

Ayarsabea, bea a wɔagye hɔn a wohia apɔwmudzen wɔato. Hɔ wɔayɛ ma, ntsi hɔn a wɔrebɛgye apɔwmudzen no, binom wɔasaw mpa wɔ famu na wɔda do, binom so wɔtsenatsena hɔ.

Edwumayɛfo bi a wɔafa hɔn edwuma afadze. Wɔn wɔ kwantsempɔn bi do. Kwan no ne fa beebi asɛe ma edwumayɛfo yi wɔrebɛyɛ ho edwuma. Kotoku bi hɔn nkyɛn. Hyiiti sign a wɔakyerɛw do aduosia wɔ hɔ. Kwa no do yɛ komm.

Asantehene Otumfoɔ Osei Tutu te badwam. Wafira ne kenke ntoma. Sikakɔkɔɔ da ne kɔn mu, ɛbi bɔ ne ti. Ɛbi bobcne nsa ho ne ne nan ho. Ɔhyɛ n'henemma. N'ahenkwaa tete n'anim a wɔkura afena de rebɔ ne ho ban, na nananom bi nso te n'akyi.

Edwumayɛfo bi a wɔafa hɔn edwuma mu afadze yi wɔgyina kwan do. Afir si kwan no do a wɔrogu kwan no do coal tard. Edwumayɛfo no ebien kura dua praeɛ a wɔdze repiapia dɛte no bi wɔ kwan no do. Binom nso wɔgyina fa wɔ dan bi enyim a wɔrokɔ do.

Nyimpa anan bi akɔ afuom a wɔretwa mu. Kor kita gyabena. Kor so kɛntɛn. Kor nso so nnɔbaeɛ. Beaeɛ a wɔretwa mu no, hyɛn ebien wɔ hɔ. Kor yɛ tuntum, na kor nso yɛ fufuw. Hɔn ekyir no, kube dua na dua nkae bi sisi hɔ.

Mmasiwafoɔ bi a wɔn gyina afuom ɛbinom hyɛ apron ɛbinom abɔ wɔn ti ɛbinom nso de abotire abɔ wɔn ti.

Atorenkyɛm bi a asi na adan abubu beaeɛ asɛm no asi yi ɛwisie firi hɔnom reba nkurɔfoɔ kakra gyinagyina hɔ a wɔredi asɛm no a asi no ho abooboo.

Apɔwmudzen edwumayɛfo a wahyehyɛ wɔn ho, wɔdze noose mask wɔdze ahyehyɛ wɔn hwen. Wɔrekɔ aprɔw bɔ wɔ bea a ayarefo da ,na wahwɛ wɔn apɔwmu dzen.

Nkorɔfo bi resi dɔtedan a wɔdze nsensan a waawow, wɔdze rokuru do. Wɔahyehyɛ ndua a wɔdze ridzi dɛm dwumayi nyinara. Binom tsena dan n'apampem a wɔreyɛ hɔn edwuma. Binom nso wogyina famu.

Wɔresi ovahɛd wɔ baabi. Ndadze na nyɛma a ɔkeka ho a wɔdze yɛ edwuma gu hɔ. Ehyɛn bi si baabi a nyipa kakra wɔ hɔ. N'enkyɛn no ehu dɛ ɛkwan kakra da hɔ a ɛhyɛn wodzi atrantwie wɔ hɔ.

Ayarfo a wɔagye hɔn egu ayarsabea a wɔrehwɛ hɔn apɔwmudzen. Binom wɔ hɔnnom a wɔabɛsra hɔn. Bi nso wɔ hɔ a apɔmudzen dwumanyi gyina ne nkyɛn a ɔrehwɛ no.

Nkorɔfo ebien bi gyina hɔ a wɔafa hɔn edwuma afadze. Wɔhyɛ ɛkyɛw a ɔbɔ hɔn ho ban, na trctor kakraka si hɔ a woridzi hɔn dwuma wɔ ho.

Ewimuhyɛn bi abodu bea a ɔrokɔ. Akwantufo a wɔwɔ wimuhyɛn no mu no hɔn nyinaa worisian famu. Bi yɛ mpenyinfo. Bi nso yɛ mboframba, bi kita hɔn bag wɔ hɔn nsamu.

Maame bi gyina ɛpo ano. Ɛnam kita ne nsɛm, na wama ɛnam no do ɔkɔ soro. Kɛntɛn si nakyiri. Nsu da na kyiri. Bɛnyin bi gyina nakyiri a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ na bluu. Abranteba bi gyina hɔ a ɔhyɛ nika pɛ. Ɔnhyɛ hwee wɔ soro a ne nsa gu n'atifi.

Ɛdɔm kuw bi abɔ be, wɔ ɛbea a wɔreyɛ nhyiamu bi. Wɔn mpanyinfo no gyina ɛbea a ebiara behu hɔn a wɔnye wɔn redzi nkitaho.

Nsuo atɔ ma wɔataetae beebi. Bea a wataetae no, woeyi fi wɔdze abogu kwan no do. Hyɛn nam hɔ a wɔrekɔ. Nyipa nso nam hɔ a wɔrekɔ. Beebi wɔ hɔ a nyipa no eyiyi hɔn dan mu nneɛma a wɔrehata.

Ahɔho tsenabea a egwa si hɔ na banyinba ɔtsena mu. Banyinba kor dze afiri na nyɛma a wɔdze kita ɛfom, ɔdze rekita ɛfom hɔ ma ɛhɔ watsew fɛɛfɛɛfɛ.

Apomudzen dwumanyi bi wagye ɔbaatan bi ne ba. Ɔdze no ato scale do. Ɔrehwɛ ne mu dur anaa ne mu har. Ɔbaatan no ogyina nkyɛn. Ebi foforo nso gyina apomudzen dwumanyi no ekyir. Ɛpon a ɔbɛn no, nnyeɛma sisi do.

Wɔabɔ apata a wɔahyehyɛ nyeɛma a wɔrotɔn wɔ hɔ. Mbesiafo ebien a wokita hɔn bag wɔ nyeɛma no enyim. Kor nso hyɛ kyɛw ogyina nkyɛn. Kor nso wɔ n'akyir a oridzi ne dwuma. Fa beebi no, nkurɔfo nso wɔ hɔ a wɔreyɛ ma ɔwɔ dɛ wɔyɛ.

Mpoano. Hyɛma pii sisi hɔ. Apofo hɔn ebua gu do. Ebinom wɔrepempam wɔn ebua. Nnipa kakra nena .

Akwantufo wɔn bags sisi hɔn nkyɛn, na wɔretwɛn dɛ hyɛn anaa wiem hyɛn a wɔdze rekɔ no bɛyɛ krado na wɔbɛfrɛ hɔn ma wɔakɛfor.

Ndc ekuo mma a wɔakɔ campaign . Wɔafa hɔn afadze na wokita hɔn mfrankaa na worihim. Frankaa no, frankaa n no mu no, kyim na ɔdam, na n'ahyɛnsodze yɛ fufuw, kɔkɔɔ, tuntum, na ahaban mono.

Broyni besiaba bi te pono ho. Edziban si n'enyim. Edziban no wɔ plɛte fufuw do, an bi nso wɔ bowl fufuw do. Ne nkyɛn no, nsa si hɔ. Kɔɔpoo fofor wɔ hɔ a adze fofor nso wɔ mu.

Bea yi yɛ Larebanga Mosque. Abakɔsɛm wɔ ho. Binom akɔ nsrahwɛ ma wɔaboa hɔn ano wɔ enyim. Nkurɔfo yi wɔyɛ Aborɔfo. Wɔretwa mfonyin.

Nyipa kuw bi aa wɔhyɛ ntare tenten tedɛɛ kremofo na wɔdze tɔɔban wɔde abɔ wɔn tir. Wɔtena edua bi ase wɔreyɛ asɔre. Ebea na wɔte no ɛkuku wɔ wɔn akyir, wɔn ngwa no ebi wɔ wɔn nkyɛn.

Ewiemuhyɛn kɛse bi wɔ ewiemuhyɛn gyinabea. Nnyipadɔm bi a wɔretu kwan egyina ewiemuhyɛn n'ataban kor nase. Enyipa no ebi yɛ mmanyinfo, ebi yɛ mmesiafo na mmɔfra so wom.

Maame bi na ne ba. Woebu ntwɛr. Wɔreyɛ edwuma wɔ nhwiren bi a woedua wɔ pot mu. Wɔn nyinaa wɔhyɛ gloves wɔ hɔn nsa. Maame no hyɛ kyɛw. Ɔnye ne ba no ɔnye no rekasa. Ɛba no tsinwhi gu do. Ɔdze tam ɔdze abɔ mu. Wɔ n'ekyir no, ndua wɔ hɔ a ɔma hɔ yɛ fɛw.

Nyimpa anan bi resaw. Ebien yɛ mbeyinfo, ebien yɛ mbesiafo. Mbesiafo no dze tam esi hɔn kokow. Mbenyinfo no nso wɔdze tam esi hɔn asen. Hɔn ekyir no, nkorɔfo tsena hɔ a wɔrobɔ nkyen ma wɔdze saw.

Ɛkwan bi a ɔda beae bi a w'asisi ɛdan kakra ɛwɔ hɔ. Mmesiafo abien so nsuo a wɔrekɔ ne mbenyinfo abien nso wɔreba. Nkurofo wɔ wɔn akyiri. Ɛhyɛn bi si hɔ. Naa wɔn ahondze tɔ esin kakra.

Nkorɔfodɔm bi ehyia wɔ beebi a bi kita frankaa na bi kita krataa a wɔakyerɛw do, wɔn manpenyin no dzin. Ɔmanpenyin no, wobehyia no. ade da ne kɔn mu. Ɔhyɛ coat kɔkɔɔ. Ɔhyɛ trousers black, na orikyia binom hɔn nsam. Binomnso wɔama hɔn nsa do ma ɔbɛyɛ a wobekyia no.

Woridzi anwonafo hɔn afahyɛ bi, mbasiafo wɔresaw, mbasiamba yi, tam si hɔn koko na ahondze gu hɔn kɔnmu, bi deda hɔn nan, na wɔabɔ duukuu wɔ hɔn tsir do. Maame bi wɔ mu a ɔahyehyɛ noho dɛmara, na ɔsoa kuku wɔ n’apampam.

Apɔwmudze edwumayɛfo ebien, wɔrehyehyɛ nkrataa a ayarfo hɔn abakɔsɛm wɔ mu. Bea a wogyina no yɛ bea a wɔgye ayarefo no wɔdze hɔn to.

Mbenyimfo anan na Buronyi besia kor wɔrebɔ ball. Wɔabɔ ball no ma ball no kɔ wim. Agoprama wɔ ball wɔ do no, ne do yɛ pawee. Wɔn akyir no, abedua si hɔ. Na ndua nkaekae bi nso wɔ hɔ.

Ɛpono bi si hɔ a wɔahyehyɛ nneɛma wɔ do a wɔretɔn. Nyeɛma no bi yɛ baage a wɔdze tam ayɛ na wɔdze ntampe wɔdze ayɛ ne nsa. Nkae no yɛ nyeɛma a wɔdze cain dua wɔdze anwen. Ebi tsena ekyir. Ɔno n'ekyir no, nkurɔfo bi nso wɔ hɔnom a woridzi hɔn dwuma.

Dɔmkuw bi a wɔyɛ yɛkyerɛ, Watworɔ tworɔ wɔn nsɛm wɔdze egu krataa na bɔɔd do, na wama do a wɔdze nam ekurom. Biaa hyɛ n'ankasa n'atar, ntar no bi yɛ kɔkɔɔ, bi yɛ fufuw. Wɔn enyiwa aber paa yie.

Benyin bi tsena pono ho a wɔahyehyɛ nneɛma wɔ do. Beebi wɔ hɔ a wɔdze ntampe wɔdze asɔ dua mu. Benyin yi ekyir no, nyipa kakra wɔ hɔ, a hɔn nso wɔrehwɛ hɔn aniwa do adze.

Efie bi nemu dɔm wɔtsena paado. Mpanyinfo na mmoframma, mbanyinfo na mbesiafo. Paado hɔ no wesi bukyia a dadesɛn si do a wakata do. Dadesɛn kor si efom, rɔba bokiti si nkyɛn, kɛntɛn so si mmoframma no wɔn enyim a adze wom.

Nketeesia ebaasa bi wogyina nsensan do. Wɔresaw. Kor hyɛ trousers, kor nso hyɛ nika ketekete, na kor nso ne dze no oye ara. Wɔretotow hɔn nsaw wɔ wim.

Kun na yer na hɔn mma ebien. Wɔtena mfuw mu. Kun na yer no hyɛ glove wɔ hɔn nsa. Kun no kita adze a wɔdze sa nsu wɔdze gugu nhyiren do. Wɔn ekyir no, ndua kakra wɔ hɔ.

Skuulfo mboframba bi wɔatow santsen a wɔrekɛgye edziban wɔ maame bi a ɔtsena dadesɛn a kooko wɔ mu, na okitsa kɔɔpow na atser, ɔdze resaw kooko no ɔdze agu mu ɔdze ama skuulfo no, bi nso gyina nkyɛn a okitsa kɛntsɛn rɔba a ntser ɔdze gu mu.

Edwumayɛfo bi resi bricks dan. Wɔdze atwer wɔdze atwer dan no ho ma ɔbɛyɛ a wobotum wɔafor akɔ sor. Nyimpa kor kura wheel barrow a dɔte wɔ mu a wɔdze rekɛyɛ edwuma.

Prince Hurry na ne yer. Wɔhyɛ hɔn ayefor atar, na hɔn a wɔgyina hɔn nkyɛn yɛ Enyirisi Ɔbaahembaa Elizabeth na no kun, na ne ba Philip na ne yer, na ne Nana William na ne yer. Mboframba kosow hɔn enyim a wɔkita nhwiren. Wɔdze nhwiren no bi wɔdze ahyehyɛ hɔn tsir mu.

Ayarefoɔ a wɔahye hɔn egu ayaresabea. Wɔdeda hɔn mpa do, na apomudzen nnwuma dwumedzinyi kor ne mmaa a wɔrehwɛ hɔn apomudzen. Ibi nso tsena hɔ a wɔrehwɛ ma ɔrekɔ do.

Abranteɛ bi a ɛserew wɔ n'anim na ɔkoro hɔl mu. Sɛl fones annan wɔ n'anim. Ɔde ɛkoro reyɛ adwuma. Sika kita ne nsam. Biribi nso tena hɔ a ɔrehwɛ adze a ɔreyɛ no.

Papa bi turu ne ba wɔ n'enyim. Ne yer nam ne nsa ate bin. Ne ba kor nam ne nsa nifa. Hɔn ekyir no, nkurɔfo dzi mm nam hɔ. Pon da hɔn ekyir. Suhyɛn wɔ do. Ɛdan bi nso si hɔn ekyir.

Mbenyinfo ebaasa bi gyinampoano. Ebien, baage bɔ hɔn ekyir. Ebien hɔn atar a ɔwɔ sor yɛ kɔkɔɔ. Na hɔn nyinaa wɔhyɛ geans wɔ ase. Kor ne mpaboa yɛ fufuw. Kor ne nan da fam.

Ahɔhotsenabea a woesiesie hɔ. Egua si hɔ. Ɛpono a osi hɔ no, ɔyɛ round. Wɔabɔ ntaaboo adze a otum kora adze na wɔze nyeɛma wɔdze esisi do. Televihyen wɔ hɔ, cupboard wɔ nkyɛn. Ntokua a ɔwɔ hɔ no ɔyɛ glass nti etum hu aboano.

Sukuufo binom, wɔwɔ ɛbea a wɔtum wɔtena wɔsuade, anaa wɔkenkan ade, anaa wɔfɛm nhoma. Sukuufo yi abien wɔkita dawurubɔ krataa a wɔrekan. Nhoma nso gu wɔn anim. Na wɔn a waka wɔte wɔn wɔn akyire no, wɔn nso wɔkenkan biibi.

Banyin na basia a wɔtsena beebi na woridzi ɔdɔ, hɔn ekyir no, nkorɔfo so wɔ hɔ a hɔn so hɔn enyiwa agye dɛmara. Bea no, koko wɔ hɔ. Mhmm!.

Maame bi na ne ba wɔreyɛ adwuma wɔ nhwee a w'adua wɔ pɔt mu maame ne de dade retutu anua wɔ pɔt ne koro adze a wɔdze saw nsu wɔdze gugu nhwee ne do si wɔnne nkyen ɛba nenso keta dadze a wɔdze retutu anua ne bi demaa maame no ɔso ɛkyew ɔhyɛw glofs wɔ nensa.

Obi a woedzi dɛm na ɔtsena ntaaboo a bongreesi wɔ ase. Nsu retɔ nti wɔdze rɔba ɔdze akyekyer ne tsir. Ne nsa hyɛ mpaboa mu a ɔdze twi fam ma bogreesi no otum ɔkɔ.

Hɛmba pii sisi beebi, na eboa a wɔdze kɔ po so pii gu hɔ, mbanyin ebiasa worisiesie eboa yi a wobotum wɔdze akɔ po bio.

Nkrɔfokuw bi gyina atɛkyɛ mu a wɔreyɛ galamsee. Wɔn nyɛma a wɔde adwuma no, ebi sisi wɔn enyim. Nsu no a wɔresesaw no, ɔayɛ pɔtɔɔ. Wɔrehohor na wɔdze ahwehwɛ sika kɔkɔɔ.

Ebusua a wɔyɛ esia, wɔtsena pon ho a wɔrobɔto nsa na woedzidzi, pon no do, edziban asorted sisi do na anomdze so si hɔ bi.

Ebusua bi a wɔtsena pon ho na woridzidzi, papa panyin bi gyina ekyir, ɔafa abɔfra bi ɔdze no abɔ ne bo. Maame bi nso tse pon ho a oritsitsi edziban dze ma ne ba a osi ne papa do.

Bambɔfo a ɔyɛ immigration wɔn mpanyimfo wɔrototo akwantufo bi a wɔso hɔn ndzɛmba hɔn ano. Bi gyina hɔ a ɔhyɛ atar fufuw wɔ so n’ekyir no wɔakyerɛw UNHCA ɔrohwɛ dza ɔrokɔ do.

Nyimpakuw bi ehyia wɔ dan kɛse bi mu a woridzi ehyiam. Dan no mu no, frankaa a ɔyɛ kɔkɔɔ na fufuw sɛn hɔ. Nkanyena kɛse fufuo bebree wɔ dan no apampam.

Nkorɔfo bi resi akan wɔ nsubor mu. Wɔabɔ hwerɛma ma woehuru atɔ nsu no mu. Mpenyinfo a wɔrehwɛ hɔn gyina ekyir. Wɔn nyinaa wɔhyɛ fufuw.

Banbɔnyi bi gyina n'efir tetafo ho. Atar a ɔhyɛ no no, ɔnye efir tetafo no ahyɛnsodze yɛ pɛ. Ɔso ne kyɛw a ɔbɔ ne ho ban. Bea a ogyina no, hɔ yɛ edzidzibea. Benyin bi gyina n'ekyir. Kor nso ko pon ho a kɔɔpoo si do.

Apomudzen adwumayɛfo. Woetwa ehyia. Ibi a onni ahomeka na wɔagye no ato ayaresabea na wɔrehwɛ no. apomudzenfoɔ yi, wɔahyehyɛ hɔn ho, na wɔdze nose mask akyekyer hɔn hwene nyinaa.

Bea bi a wɔdzengua mmienu wɔdze esi hɔ, na wɔdze table kakraba a ɔyɛ round wɔdze esi mfinimfini. Hɔnom no, woeduanhyiren wɔ flower pot mu a wɔdze esieise hɔ nyinara fine. Nwura bi wɔ sor a ne nyinara ɔma hɔ yɛ fine.

Nantwi pii bi a wɔrokɔ edzidzi wɔ efuw mu, mbanyimba ebiasa na wɔrohwɛ hɔn do. Nantwi no, bi yɛ tuntum, bi yɛ brown, na bi yɛ fufuw.

Ahɔho tsenabea, egua kor si hɔ, table wɔ hɔ, carpet saw fam. Na bea bi wɔ hɔ a wɔasɔ gya wɔ hɔ ma dan mu abɔ hyew. Wɔahyehyɛ f kandzea kamakama bi wɔ sor, na kandzea efufuw ebiasa bi wɔ hɔ a no so wɔasosɔ.

Mmesiafo ebien, na mmenyinfo ebien wɔtsena ɛpon ho wɔ dan mu na wɔrenom tii. Ɛpon na wɔtse hon, nhoma bi da do, na mfonyi bi da do.

Benyin bi a ɔahyɛ ne apron. Ogyina ponohoa a wɔahyehyɛ atosodze a wɔroto. Atosodze a ɔwɔ do no, bi yɛ carrot, bi yɛ cucumber, cabbage, green pepper, na spring onion. N'ekyir no amanfo te apata aseabi roton tomatoes na ɛdwew.

Agofomma, a anan wɔhyɛ atar kor, na ebaasa wɔhyɛ hɔn ara wɔn ntar. Nkyene si Annan wɔn enyim, a wɔrebɔ nkyene no.

Dɔm bi a wɔafom mbra, na banbɔfoɔ wɔakye hɔn na wɔama hɔn atsena famu. Bea a wɔwɔ no, ɛhyɛn si hɔn nkyɛn. Biara na atar a ɔhyɛ.

Polisi edwumakuono woridzi dwuma bi. Hɔn penyin pa ara no dze adzerema Buroni papa bi a ɔagye ne coat na ɔabɔ ne tie. Ɔhye ahwehwɛnyiwa. Polisinyi a ɔretwa mfonyin nso gyina hɔ. Besia polisinyi besia nso gyina nkyɛn.

Benyin bi tse efir tetafo bi do. Na ɔahyɛ ne kyɛw a ɔbɔ noho bam. N'efir yi, ndzɛmba pii bobɔbobɔ no ho. Kwan a ɔnam do no. hyɛn a wɔfrɛ no tricycle nam do. Hyɛn a ɔyɛ fufuw nso nam hɔ. Ma ɔyɛ tuntum nso ka ho, na kaal kɛse kor.

Galamsey bea. Hɔn atu amona, na nsu wɔ mu. Nsu n'enyiwa yɛ pɔtɔɔ. Binom wogyinam wɔrehohoro anhwea no ho na wɔahwehwɛ sikakɔkɔɔ wɔ mu. Binom nso wɔgyina hɔ wɔrehwɛ hɔ. Na hɔn ekyir no, wɔabobɔ apata a nyimpa wɔ ase na hɔn nso woridzi hɔn galamsey dwuma wɔ hɔ.

Mbenyimfoɔ ebien bi a wɔhyɛ atar fufuo wɔ sor, na wɔhyɛ trɔsa blue. Wɔresiesie bea bi ma hɔ ayɛ fɛ. Kor hyɛ gloves. Kor kita tam a dua sɔ do a wɔde pepa fam. Wɔn bokiti a nsuw wom a wɔde reyɛ adwuma no si hɔn nkyɛn.

Zebra na gyata wɔroko, gyata no ebue n’anum a ɔreka mu, na mbanyimba ebien a tam si wɔn asen, wokitsa mbaa a wɔdze robor hɔn. Mbanyin ebien bi so wɔ ekyir a wɔdze enguan reba hɔ.

Nyimpa esia bi wɔakɔ beebi a wɔrekɛhwɛ hɔ enyiwa do adeɛ. Bea a wogyina no, afir bi si hɔ. Kube ndua ebaasa wɔ hɔ. Ndua nkaankaa bi nso wɔ hɔ, na mboa akɛse bi nso wogyina hɔ wɔrehwɛ hɔn.

Ɛnkorɔfo bi wɔ galamsee bea, ɛhɔnom w'etutu amona na nsu wom, ebi ayɛ atɛkyɛ. Wɔrehohor ahwea a wetu no ho na ahwɛ dɛ wobenya sika kɔkɔɔ wom. Ɛkor gyina hɔ na ɔrehwɛ edwuma a wɔreyɛ no. ɛbea a wɔwɔn, ɛkoko wɔ hɔ, nwura so wɔ do.

Papa panyin bi a w'adi dɛm na ɔte ne wilkyɛɛ mu na abrante bi ɔretwi no abrante ne twiw ne fa trafik mu wɔbra a trafik akyi na papa ne srɛsrɛ sika na ɔdze ahwɛ ne ho ebeae ɛdan sisi hɔ.

Nkorɔfo enum bi wɔwɔ ɛpow bi mu. Anam wɔtsena ɛhyɛn no mu. Kor tsena ɛhyɛn no do wɔ abow ano. Na gyata kakraka bi da kwan no mu hɔ. Ɛpow no mu ndua no do ahaban ɔyɛ ahaban mon papaapa.

Mbowa bi wɔ pɔw bi mu, kor ehuruw egyina biribi do a ɔsɛ abowa kɛse a ɔda hɔ, kor so gyina abowa ne bi hɔn nkyɛn, nwura wɔ hɔ kakra araa fann.

Banyin na besia a wɔtena egua mu. Banyin nenan gu besia nodo. Wɔdze piiopi ahyɛ banyin nenan abien, besia no nso nensa abien wɔdze piiopi hyɛ. Banyin ne nkyɛn krɔkyes da hɔ.

Ɛdɔm bi a wɔreyɛ yɛkyerɛ, na wɔakyerɛwkyerɛw hɔn nsɛm wɔ krataa do na wɔdze rekyerɛ. Abanbɔfo a hɔn nso wɔkita ndzɛmba a wɔdze yɛ hɔn edwuma ka hɔn do, ma ɔbɛyɛ a wobegyɛe yɛkyerɛ no a wɔreyɛ no.

Ɛdan bi ɔde ɛpono tenten wɔde asi mu na wahyehyɛ ngua wɔ ho ɛbea a wɔwɔ no ɔde ntaaboɔ ne bi wɔde asiesie hɔ faen ɔsɛ ɛbea wɔdidi wɔ hɔ.

Sukuufoɔ mbɔframba a wɔwɔ adesua dan mu. Ibi yɛ mbesiafo, ibi yɛ mbenyimfo, ibi reserew, ibi nso kita krataa a wɔama do. Wɔn ntam no, buroni besiaba gyina hɔ.

Hyɛn akwanhyia bi esi. Hyɛn kɛse kor, na kakraba kor na wɔanya akwanhyia yi. Kaa kakraba no ɔyɛ fufuo, na asɛe koraa. Nnipadɔm kakra atwa ehyia hɔ a wɔrehwɛ mmoa wɔbotum waɔama.

Nkorɔfo bi a wɔtse hyɛn kɛse mu. Hɔn afadze yɛ kɔkɔɔ na tuntum. Binom resian woefi kaal no mu. Na banbɔfo wogyina kaal no ho.

Nkorɔfo kuw bi a, wɔwɔ beae a wɔretu asaase no mu srade. Ebi kita pan. Ebi nso gyina nsu mu. Nsu no aniwa ayɛ pɔtɔɔ. Ebi nso gyina ɛsoro baabi a wɔhyɛ ataade fufuo, na ɔrehwɛ wɔn.

Bea a wɔtɔn atɔsodze ne nyeɛma nkae bi. Maame bi na papa wɔtsena hɔn nyeɛma ekyir a wɔrotɔn. Hɔn hɔn ekyir no, nyipa wɔ hɔ a hɔn nso woridzi hɔn dwuma. Atosodze a ɔwɔ hɔnom no bi yɛ, ntoos, green pepper, anyow, nkuruma na ntorɔba. Ekutu nso ka ho, ɛnna santom nso ka ho.

Ebi a wedzi edɛm na wɔwɔ ayaresabea. Ebi da mpa do a wada. Ebinom nso wɔtsena wɔn hwiilkyɛɛ mu a waboa ano wɔrekasa. Apɔwmudzen dwumayɛ nyi ɔretworɔw biribi wɔ ɛpon do.

Nnyimpa ebaasa bi nam aha a wɔhyɛ atar fufuw tse dɛ moslɛmii atar. Wɔdze bi nso akyekyer wɔn tsir. Waka hɔn enyim kakraa bi na ihu. Hɔn akyir no idan akɛse bi si hɔ. Nnyipa kakra wɔnam eyim.

Nkurɔfo esia bi te hyɛn mu. Bea a wɔwɔ no, ɔsɛ pɔw mu, na gyata ebien, kor da fam, kor gyina hɔ. Ma ɔda fam no, woebue n'enum kakrakaa.

Party kuo bi a wɔreyɛ yɛkyerɛ. Bi ama hɔn frankaa do a worihim wɔ sor. Bammɔfo nso kita hɔn ndzɛmba a wɔdze reyɛ edwuma aba hɔ. Wɔrobɔ hɔn ho ban, ma ɔbɛyɛ a pinkyenpinkyen biara mba hɔ.

Nkorɔfo bi akɔ nsrahwɛ wɔ ɛpow bi mu. Ɛpow no mu no, ason akɛse annan nam hɔ. Ndua na nwura nkakra nkakra wɔ hɔnom. Wɔdze hyɛn na wɔdze koreɛ, ntsi wɔtse hyɛn no mu.

Dɔm bi rehyia wɔ beebi a wɔregye wɔn enyiwa. Ɔyɛ bea a nnwomtoni rebɔ nnwom na ebinom resa. Mbenyimfo ebaasa wɔ mu awoeyi hɔn atar aɔwɔ sor, na wɔrehim no wɔ wim.

Nnipadɔm bi a wɔreyɛ yɛkyerɛ, na wɔatwerɛ hɔn asɛm wɔdze egu taaboo do wɔde rekyerɛ. Bambɔfoɔ gyina hɔn enyim, na wɔdeɛ dadze wɔdze abɔ ban wɔ hɔ, ma ɔbɛyɛ a nkurɔfoɔ no wɔntra mba beebi a onyi dɛ wɔkɔ.

Nkorɔfo esia bi wɔ bea a wɔretu sikakɔkɔɔ. Efir bi hyɛ hɔ a nyimpa ebien wɔtsena do. Kor kita dorobɛn a nsu fir mu na wɔdze hohorow anwea no mu. Ebien wɔkita sofi. Kor gyina hɔ a ɔrehwɛ dwuma a ɔrekɔ do no, na kor nso tena fam.

Agofomba a wɔafa hɔn afadze na woridzu agor. Bi resaw. Ma ɔresaw no oehur kɔ sor a ɔresian famu. Bi nso robɔ kyene. Nkaefo no wogyina hɔ wɔrehwɛ ma ɔrokɔ do.

Hyɛn bi a n’ahyɛnsode yɛ akokɔsrade, wafa nnipa na nneɛma ma wɔabor do. Nneɛma ne bi si hyɛn n’apampam, nnipa ne bi nso te hyɛn n’apampam. Nnipa a wɔtena do, bi kita gallon a ɔno nso n’ahyɛnsode yɛ akokɔsrade. Ndua wɔ wɔn akyi.

Adesuafo aa wɔhyɛ wɔn skuul atar na wɔn kyerɛkyerɛnyi ogyina wɔn anyim na ɔrekyerɛ wɔn abɔdze nyansanyim. Ɔkyerɛkyerɛnyi'n w'abue ne nsam ɔnye wɔn redzi nketahu.

Beaa woyi sini. Wɔdze ngua esisi hɔ. Ɛban no ho no, wɔdze sini mfoyin mfonyin mfoyin pii wɔdze abobɔ hɔ .

Aborɔfo bi tsena hɛn a wɔdze kɔ pɔw mu, bea a hɛn no nam no, nsensan wɔ hɔ, ndua wɔ hɔ, na son akɛse ebien, kor wɔ hɛn n’enyim, kor so wɔ n’ekyir.

Oyikyerɛ bi rokɔ do wɔ ha. Besia bi a ɔhyɛ atar fufuw, benyin bi koto nenyim, na wasɔ ne nsa. Besia na benyin kor wɔtena agua mu wɔ nkyɛn. Ebien wɔgyina hɔn ekyir, na kor nso ɔgyina wɔn nifa do.

Hyɛn bi a n'ahyɛnsedze yɛ ahaban mon. wɔabuei hyɛn no bonnet. Hyɛn no, nnipa pii tsenam. N'apampam no wɔahyehyɛ nneɛma pii wɔ hɔ. Oguan bi gyina hyɛn no nkyɛn.

Nkurofo bi a mmasiafo wɔmu na mmayinfo nso ka ho w'atow santen wɔ ɛdan bi n'ase a wɔre kɔ hɔ w'akedzi nketahudzi bi ebi mo w'adzi nkɔmɔ ebi mo nso wogyina afa.

Agofomba bi a wɔafa hɔn afadze na wɔresaw. Hɔn afadze no yɛ kɔkɔɔ na tuntum, bi robɔ kyen, binom so wɔresaw. Mbasiafo no na wɔresaw. Basiaba bi a ɔnnka hɔn ho, ogyina mu, ɔresaw bi.

Mbasiafo enum a hɔn nyina wɔhyɛ apron, wɔahyehyɛ nhyiren wɔ hɔn enyim, nhyiren no bi yɛ pink, bi yɛ akokɔ ne sradze, bi yɛ brown, na bi so yɛ ahabanmon na bi so yɛ fufuw.

Atoyerɛnkyɛm bi esi wɔ beebi ma nsu reyir nkorɔfo a wɔwɔ hɔ. Ɛdɔm no ara nam nsu no mu a wɔ wɔsosos hɔn ndzɛmba na ɛbi tse ɛ ɛhyɛn bi nketenkete bi mu. Bi nso kita ne dadze pɔnkɔ. Hɔn nyinaa wɔdze retwa kwan yi na wɔakɔ bea a ɛhɔ ye ma hɔn.

Ebiau a wɔtɔn ndɛma. Wahyihyɛ atuku nna ehwuo wɔ rɔba bol mu nna anyuu nna ma ɔkika hu wɔ hɔ. Ewuranom wogyina ekyi. Apata so wɔ wɔn ekyi a ebinom wɔtena asi na ebi so gyinagyina hɔ.

Maame bi rekyew bofrot. Bea a ɔte no. Nnyɛma atwa no ho ahyia. Bi yɛ hweaeammɔ, bi yɛ gallon a n'ahyɛnsode yɛ akokɔsradeɛ. Mbesiafo abien wɔte kan ma wɔrehwɛ no. Kor, ba si ne nan do.

Benyin bi wɔ ne fie a ɔresiesie hɔ. Wɔahyɛ apron wɔ n'atar no so. Ɔdze efir bi ahyɛ n'asowa a ɔdze ritsei ndwom. Okita mob a ɔdze rebɛpepa famu hɔ. N'ekyir no, television wɔn hɔ. Ndzɛmba nkae bi nso si hɔ.

Ewuraba bi kosɔw hɔ a orudua eduaba, ɔahyɛ gloves wɔ ne nsa, ɔahyɛ nose mask wɔ ne hwen na n’ano. Obi gyina hɔ a ɔrema no mboa ma ɔbɛyɛ a obotum oeduadua .

Nnyimpadɔm bi wɔ bea a atɛkyɛ wɔ hɔ. Wɔdze hɔn nnyɛma a wɔdze yɛ adwuma wɔdze retutu atɛkyɛ yi na ɔahohor ho na wɔahwehwɛ sika kɔkɔɔ. Bea a wɔwɔ no beebi yɛ koko, na beebi nso yɛ valley.

Aha yɛ galamseebea. Adwumayɛfo kakra gyinagyina hɔ, nkyɛnsee a wɔdze yɛ adwuma nso wɔ hɔ. Watu amena ma nsu wɔ mu. Nsu no ani ayɛ pɔtɔɔ.

Nnipa awɔtwe bi wɔ beaeɛ bi a ɔreyɛ galamsey. Hɔn nfiri ne adadze wɔdeyɛ edwuma no ebinom wɔderetu amena. Amena no bi wɔ hɔ a, wetu dada na nsuo ɔwɔ mu no n'ani wa yɛ pɔtɔɔ.

Ɛmmesiafo ebien a ɛtam si wɔn mu na, ahwendze gu wɔn kɔnmu, na bi bɔ wɔn nsa, na wɔdze ɛtam fufuw wɔdze abɔ wɔn tsir ho tsedɛ dansinkran. Wɔresaw mmanyinma na wɔrebɔ kyene yi ma wɔdze saw.

Ɛbea a wɔtɔn frut frut no ebi wɔ adaka mu a wahyehyɛ ebi so wɔde ahyɛ nɛɛt mu a ɔde asensɛn hɔ frut no bi yɛ mpoa ekutu broso ɛna nea ɛkeka ho.

Awentam a wɔabobow na wɔahyehyɛ no fɛfɛɛfɛ. Wɔdze asaaba sɔɔto sɔɔto na wɔdze anwen. Wɔahyɛnsodze no, ibi yɛ kɔkɔɔ, ibi yɛ blue, ibi yɛ ahabanmon. Ibi yɛ akokɔ sradeɛ na ibi nso yɛ vawlɛt.

Apaafo bi a wafa wɔn adwuma afade wɔhyɛ ɛkyɛw a ɛbɔ wɔn ho ban dwumadie a wɔredi no wafutuw kɔnkrete a wɔde reyɛ adwuma abien kura sofi wɔn akyire no ababaa bi so hweaseammɔ a nneama na ɔrekɔ.

Ahemfo bi tsena bagua mu, binom efura kente. Kyim a ɔyɛ kɔkɔɔ si hɔn do. Hɔn nananom tsena hɔn ekyir na hɔn ahenkwaa a wofura tam fufuw na tuntum, wɔtsena hɔn enyim a wɔrobɔ hɔn ho ban.

Nkurɔfo bi reyɛ galamse. Pan a wɔde yɛ adwuma no, ebiaa kita bi ɔde saw dɔte na w'ahorow ho. Nnipa abien bi gyina ɛnkyɛn a kyene.

Fangoo ho akɔ atwee ma ɛdɔm w'ato santen abien anopa ne faa woketa keta galɔn ebia woketa afiri tetafo nso si nkyen ɛhy3n bi nso si nkyen wo nyinaa wobɛpɛ fangoo no bi w'atɔ.

Aboduaba bi da ha. Candle anan a wɔasɔ, na ahwehwɛ a adze wɔ ho si hɔ. Ihu candle no a wɔasosɔ no wɔ ahwehwɛ no mu. Ndzɛmba fofor bi nso sisi ahwehwɛ ne nkyɛn.

Mbenyimba bi wɔrobɔ football. Ball no yɛ fufuw na tuntum sisi hɔ. Agoprama no a wɔrebɔ football no wɔ do no, Ne do no yɛ pawee, nsensan kor koraa nyi do. Mbɔframba yi hɔn ekyir no, ndua na nhwiren wɔ hɔ.

Nkorɔfo anum bi reyɛ adwuma wɔ ɛbeae wɔreyɛ kaal kwan. Wonyinaa wɔkita sofi. Abien dze retu amena. Ɛhyɛn a afiri si do, a ɔfetew kɔnkret wɔ wɔn akyiri.

Nsu neho akɔ atwiyi ma ɛdɔm nara wokita galɔn a galɔn ne su yɛ akukɔsrade. Wɔde kɛpɛ nsu na bia wobenya bi no, waatu santen tetenten a wɔretwɛn ma wedru wɔn do na wasau nsu no bi.

Banyin bi waahyɛ ne fugu sor ne fom. Waatai ne kyɛ na waahyɛ ne mpaboa so. Banyin fo ebien wɔrebɔ dondoo, wɔɔtu ndwom ma ɔsaw. Ɛdom akwa ahyia hɔ aa wɔrehwɛ mɔ ɔrekɔdo.

Benyini bi a ɔhyɛ atar kɔkɔɔ wɔ sor, na ɔhyɛ jeans wɔ ase, ne mpaboa yɛ fufuw. Ɔtena tricycle do. Tricycle no wɔahyehyɛ aate nneɛma tententen wɔ do. N'ekyir no, dan fufuo si hɔ.

Aberantsɛ bi gyina kurom, n’atar a ɔhyɛ wɔ sor yɛ akokɔsrade na ɔhyɛ jeans wɔ ase, ne mpaboa yɛ kɔkɔɔ na tuntum. Bea a ogyina no, hyɛn pii rutwa mu wɔ hɔ. na aborɔsan atsentsen ebien so wɔ n’ekyir.

Mbenyinba ebien bi wɔrobɔ table tenis. Hɔn atar a wɔhyɛ no, sor no su no ya akokɔ ne sradze. Kor hyɛ nika fufuo, kor nso hyɛ nika tuntum. Bi tsena hɔ a ɔrekyerɛw aba a obiara woenya. Nyimpa kakra wogyina veranda do wɔrehwɛ hɔn.

Banyin bi a ɔreka no nguan. Nguan no, fufuw wɔ mu na tuntum wɔ mu, bi nso yɛ fufuw a tuntum sisi no ne ne wedee mu. Bea a wɔnam no, dan wɔ ekyir, dan no yɛ kɔkɔɔ. Wɔahata ntar wɔ n’enyim.

Obi rekyerɛ ne ba ade. Ɛpono a wɔte ho no, nneɛma pii gu do. Wɔn nyinaa wɔwɔ wɔn kalɛs. Aban ɔrehwɛ ade a n'agya ɔreyɛ.

Wɔdze biribi asi hɔ dɛ onyin, na asaaba pii ogu no do, na mbenyinfo ebien wɔayɛ dɛ ma wɔresom no. Benyin bi gyina nkyɛn. Woefura ne tam. Ɔhyɛ nkramofo hɔn kyɛw yi bi. Na ɔrehwɛ ma ɔrokɔdo. Mbenyinfo bi nso nam ekyir hɔ a wɔreba.

Mbasiafo ɛbasa bi wɔhyɛ gloves na wɔhyehyɛ samina wɔ epo no do. Ɛbi a wɔagyina no wɔ asi tent na behwɛ ade fo no kakra gyina wɔ nkyɛn.

Edwumayɛfo bi wɔ bea a wɔahyehyɛ solar panels a ɔma enyinam ahoɔdze. Edwumayɛfo yi, biara so kyɛw a ɔbɔ no ho ban. Hɔn nyinaa wogyina hɔ wɔrehwe dwumadzu a woedzi no.

Apaafo bi a worisi dan. Hɔn afadze yɛ hɔn edwuma atar, na wɔso kyɛw a ɔbɔ hɔn ho ban. Wɔdze ndadze pii wɔdze egu fam, na wɔdze kɔnkret a wɔafetew wɔdze egu do na wɔreterɛterɛ mu.

Nsu bi a wode nsene yɛ wode asɛn do na akyire edan tententen fɛfɛɛfɛ bi a woyɛ fufuo na wode glass ahyehyɛ ho wchc nsu no hon wadua nhwiren na wadua ndua a wosɛ kube nso wchc.

Apɔwmudzen edwumayɛfo a wɔahyehyɛ hɔn ho. Bea a wogyina no, ɔyɛ theatre. Wɔhyɛ operation. Mfir wɔ hɔ. Efir bi si hɔ a ɔyɛ fufuw na blue. Edwumayɛfo no, hɔn nyinara wɔhyɛ nose mask wɔdze akata hɔn hwene na hɔn ano.

Atorenkyɛn bi asi na ɛdɔm a ɛwɔ hɔ no reguane apɛ baabi agyina banbɔfoɔ nso w'aba hɔ a wɔrehwɛ ama nneɛma akɔ yie efisuo wɔhɔ.

Chinesefo mbemfo abien a wɔhyɛ atar tuntum. Kor ne dze fufuw wɔ ne nkyɛn. Kor ne dze kɔkɔɔ wom. Wɔayɛ toe mfir bi a wotum wɔdze dzi dwuma. Kor kosow hɔ a ɔrehwɛ afir no. Kor nso ɔabɔ nemu adze a ɔrehwɛ afir no.

Bea a worisi dan, edwumayɛfo no wɔafa hɔn afadze, wɔso kyɛw a ɔbɔ hɔn ho ban, kor kitahweel barrow a wɔafetsew sɛmɛnt na anhwea wɔ mu.

Bea a wɔyɛ tsir. Mbesiafo ebaasa na wɔte dam mu hɔ. Ngua sisi hɔ. Na afir a ɔma tsir wo so si hɔ. Edam mu hɔ no, wɔdze nkrataa a wɔayɛ tsir styles asɔtoɔ wɔdze abobɔ hɔ.

Bea yi yɛ nserahwɛ bea. Nsu kɛseara da hɔ. Nsumuhɛn pii sisi do. Bi yɛ speedboat. Ne nkyɛn no, ndua wɔa woenyin fann wɔ hɔ. Dɔm kakra so wɔ hɔ.

Abanbɔfoɔ bi a wokita wɔn akadze a wɔdze yɛ edwuma. Wɔso kyɛw a ɔbɔ wɔn ho ban. Ebi afom mbra ma wakye no. Ebi so gyina nkyɛn a ɔresiw wɔn kwan. Wɔn ekyir no nyipa kakra gyina hɔ, ɛdan nso wɔ wɔn ekyir.

Nkurɔfo bi gyina bea bi a binom nso wɔkita hɔn ndzɛmba, na wɔayɛ robot a ɔsɛ nyimpa, ɔgyina hɔ, na television ɔtar n'akoko, na ɔnye nkurɔfo redzi nkitaho.

Mmofra mma ɛbaasa bi wɔ paa do. Abien wɔ po hɔ, ɛkoro gyina hɔ. Wɔn a wɔho no ɛkoro kita solar panel. Radio bi si fam hɔ. Biribi foforɔ nso da fɔm hɔ. Ɛdan bi wɔ wɔn akyire a wɔn maame ɔtena hɔ wɔ ɛserɛ ho n'anim.

Ɔgya frama ne ho a kɔ atwi. Na amanfoɔ dzi wɔn silidɛs abɛsoɔ laen wɔ bia wɔ tɔn ɛbi. Nipa ebien wɔ hɔ a kuta kyiniiɛ wɔ de esi wɔn do. Wɔre twɛn dɛ ɔbe do wɔn do na wɔ tɔ bi.

Nkrɔfo ebien bi wɔdzi biibi rekyɛ fom te dɛ enyinam pol. Maame bi dzi ntanpi ɔdze asɔ adzi yi mu a ɔre boa wɔn. Mmenyinfo ebaasa, wo gyina ɛkyir a wɔrehwɛ dwuma a wo dzi. Kaal fufuw bi nam ɛ hɔ mu a wɔre kɔ. Nsen san kakra wɔ hɔ.

Afun mpɔnkɔ bi a w'asoa wɔn nneama pii na wɔn wuranom ɔka wɔnho W'ato santen a wɔte twamu wɔ bea bi wɔde ak) baabi foforo ebia a wɔwɔ no ɛkoko wɔ hɔ na w'asi poolu a wɔde bɔ mframa abɔn a otwa ne ho na ɔmma anyinam ahoɔden.

Ɛhyɛn akɛse aa wɔsua fangoo wɔde kɔ ɛkrom ha afana nyinaara bea aa wɔgyina gyina nyi. Na wɔn aa wɔka dɛm ɛhyɛn yi waabɔ kyenku aa wɔ redzi ɛnkɔmɔ.

Nkorɔfokuw bi wɔ mpoano, wɔwɔ beebi a wɔahyehyɛ ngua wɔ na wɔtsena na wɔregye hɔn enyiwa. Hɔn ekyir no, aborɔsan tenten bi a woesi, wɔayɛ arc wɔ do wɔ hɔ. Na nsu no so da hɔ a ɔataa dzinn.

Island bi a woesisi adan wɔ hɔnom. Dan no, bi yɛ dantsia, bi so yɛ aborɔsan. Hɔn ahyɛnsewdze yɛ colours sort sort beberee, bi yɛ, bi yɛ fufuw, bi so blue na colours a ɔkeka ho.

Apomuden adwumayɛfo abien wakɔ sukuu bi mu a wɔrewɔ mmofra no aduru bi de abɔ wɔn ho ban Sukuu mmofra no hyɛ wɔn sukuu ataade ɔbiako te hɔ a wɔwɔ no paanee nkae no gyina akyiri twɛn sɛ ebeduru wɔn so.

Nkrɔfokuw bi a wɔn nyinaa wɔadzi dɛm na hɔn nyinaa wɔtse wheel chair mu. Wɔahyehyɛ hɔn ho wɔ atwa kanko. Na wɔn nyinaa asosɔ hɔn nsa. Wɔama do wɔdze kɔ sor.